Shiryawa, na nufin tsara-tsarai da matakai don cimma burin da aka saka a gaba. Wannan yana nufin ɗaukan lokaci don nazarin abubuwa da ake buƙata. Mahimmancin shiryawa, inganta aiki: shiryawa yana bada damar gudanar da ayyuka na cikin tsari, yana taimakawa wajen inganta aikace-aikace na gujewa ɓata lokaci. Tatance albarkatu da ake buƙata ta hanyar shiryawa za a iya gano albarkatun da ake buƙata, kamar kuɗi, kayan aiki ko ma’aikata. Matakan shiryawa, sannin burin da aka sa Abu na farko a cikin a cikin shiryawa, shi ne sanin abinda kake son cimmawa ko burin da aka sanya a gaba, wannan zai taimaka wajen tsara hanyoyin da za a bi don cimma wannan burin. Nazari: nazari da tattara bayanai, zaɓar hanyar aiwatarwa, aiwatar da tsare-tsare, bincike-bincike, amfanin shiryawa, cimma nasara. Shiryawa yana taimakama mutum ko ƙungiya wajen cimma nasara cikin sauƙi ko inganci. Rage haɗuran dake taf, tare da ayyuka: idan aka shirya kafin fara aiki ze rage haɗarin, haɗarin fuskanta matsaloli ko kuskure. Inganta lokaci: shiryawa yana taimakawa mutum ko ƙungiya wajen amfani da lokaci cikin hikima. Misalin shiryawa, idan kamfani yana shirin gudanar da sabon aiki ko gudanar da sabbin kayayyaki ze fara da shiryawa, zai tara bayanai game da kasuwa, ya tsara farashin kaya, ya zaɓin hanyoyi samar da kayayyaki kuma ya duba albarkatun da ake buƙata kamar, kuɗi, ma’aikata da kayan aiki. vA cikin rayuwar yau da kullum shiryawa na iya kasancewa yadda mutum ze tsara yadda zai gudanar da aikin gida, ko yadda zai tsara lokacin karatu don cimma nasara a jarabawa. Shiryawa yana da matuƙar mahimmanci a dukkanin ayyukan rayuwa, domin yana taimakawa wajen samun nasara da kuma gudanar da ayyuka cikin tsari.

Rayot folis, ‘yan sandan tsaro na rikici suna nufin rundunan ‘yan sanda ko jami’an tsaro da ake horar musam, basu horarwa musamman ta musamman domin magance rikice-rikice ko tashin hankali a cikin al’umma. Ana kiransu da wa’innan suna ne saboda suna da alhakin daƙile rikice-rikece da kuma tashin hankali tsakanin jama’a ko kuma tsakanin jama’a da hukumomi. A wasu lokuta ana kiransu ‘yan sandan wuta ko ‘yan sandan tsaro. A ayyukansu sun haɗa da: daƙile rikici. Ayyukansu na farko shi ne daƙile rikice-rikice ko tashin hankalin dake faruwa a cikin al’aumma. Tsare lafiyar jama’a: ‘yan sanda tsaro, na rikici suna taimakawa wajen tabbatar da lafiyar al’umma, ta hanyar daƙile tashin hankali, da kare rayuwaka. Taimako a lokacin zanza-zanga, idan akwai zanga-zanga ko ziyarar jama’a da ke haifar da rikici, ‘yan sandan suna zuwa ne din tabbatar da dukkanin tsarin gudanar da zanga-zanga yana cikin doka yana cikin doka da oda. Kayan aikinsu, sun haɗa da kayan kariyar jiki: ‘yan sandan rikici suna amfani da kayan kariya kamar, rigunan kariya, felment da kayan kariya don kare kansu daga hare-haren da akeyi musu yayin daƙile rikici. Makaman rikici: suna amfani da makaman kaman wutan ruwa, wata wanda ake kira a turance (water canon) igiyar wuta, ko kuma ƙwalabe na musamman domin rarraba jama’a dake yiwa doka zagon kasa ko haifar da rikici. Horarwa da horon ƙwarewa: suna samun horo na musamman kan yadda za su magance rikici ba tare da amfani da ƙarfi mai tsanani ba, domin tabbatar dacewa sun kiyayye haƙin jama’a da kuma doka. Muhimmanci su: kare doka da oda, tsare-tsaren Jama’a, wa’innan ‘yan sanda suna taka mahimmiyar rawa wajen magance rikece-rikece a cikin al’umma, sun kasance masu horo da kayan aiki na musamman don daƙile tashin hankali da tabbatar da cewa doka da oda suna ci gaba da kasancewa a kowane lokaci.

Roke Ososo community ƙauye ne dake cikin yankin Okoko Edo, a jihar Edo Nigeria. Yana da matsayi mai tsayi na mita ɗari uku da cas’in da bakwai. Sama da matakan teku, wanda yake ba shi yanayi mai sanyi da daidaito, wanda yai kama da Jos a jihar platuea. Ososo yana da al’adu masu ƙima da tarihin da ya shafi al’umma Wowuntu Omemeyeki, yana da yawan yama’a kusa dubu ɗari. Kuma yana ɗauke da ƙabilu huɗu, Anne, Ibituwa, Oki da Eɓena. A yankin o masu kyau da duwatsu masu ban sha’awa, ciki har da babban duwatsu mai suna Owuku rock. Wannan wurin yana jan hankalin masu yawon buɗe ido, soboda da kyawon yanayi dake cikin wurin. Da yake ba, saboda kyawon yanayinsa, da kuma damar da yake bayarwa na ganin sassan jahar Kogi, da nisan kogin Nil Niger. Ososo yana da albarkatu ƙasa masu yawa ciki har da ma’adanai, lato laison zinari da duwatsu masu ƙima. wannan ya sa yankin ya zama mahimmiyar cibiyan tattalin arziki a jihar Edo. A cikin Ososo akwai gidajen hutu da wuraren shaƙatawa da aka gyara su, dan ba damar masu yawon boɗe ido su shaƙata, kyawawan yanayi da kuma al’adun yankin. Wannan ya sa Ososo ya zama wurin da ya dace domin ziyara, at domin kawo ziyaran boɗe ido a jihar Edo, kuma wuri ne da yake kawowa gwamnati kuɗaɗen shiga.

Shurain gidan wasa yana nufin wani wuri na ibada, wani wuri na ibada ko na al’ada da ake amfani da shi domin gudanar da ayyukan addini ko na al’ada wanda sodayawa yana haɗawa da ƙoƙarin niman alkairi daga Allah ko wani abu me tsarki. Amfani da gidan wasa, ibada da addu’o’i, a cikin wasu al’adu gidajen wasa suna zama wuraren da ake zuwa domin yin addu’a ko niman albarka daga Allah ko wani hallita me daraja misali mutane na zuwa gidan wasa domin niman lafiya a jiki ko samun waraka. Na’u’in gidajen wasa na addinai kaman Hindu, Suntoniya ko kuma wani al’adu na gargajiya, gidajen wasa suna zama wajen gabatar da ibadu da Alloli ko kuma hallitu masu daraja a nan ne ake gudanar da addu’o’i ko zikirin Alla domin samun alheri. Gidan wasa na al’ada, a cikin wasu al’ada gidan wasa yana iya zama wuraren gudanar da al’adun gargajiya ko karrama wa waɗanda suka fi a cikin al’umma. Gidan wasa da tarihir a wasu yankunan gidajen wasa tana da matuƙar mahinmanci a cikin tarihin al’umma sun zama wuraren da ke karrama manya shugabanni ko kuma al’amura na tahiri, wasu gidajen suna iya zama masu kyau da masu ban sha’awa wanda ke jawo hankalin masu yawon fuɗe ido. Tsarin aiki da alamomi a gidan wasanni, gidan wasa sodayawa suna da kayan ado na musamman ko alamomi masu tsarki wanda suke bayyana a cikin al’adan addini ko al’adan da ake gudanarwa a cikin su gidan wasa wuri ne na musamman da ake amfani da shi domin gudanar da abu domin gudanar da ayyukan ibada adu’o’i ko irmama abubuwa ko al’adu na musamman.

Yaron da ke barci yana nufin yaro wanda yake cikin yanayi na hutawa ko barci. Barci yana daga cikin muhimman abubuwa a rayuwan kowane mutum, musamman yara. Saboda yana taimakawa wajen bawa jikinsu da kwakwalwarsu don samun hutu da kuma cigaba da girma. Muhimmacin barci ga yara, girman jiki, barci yana da matuƙar muhimmanci wajen taimakawa wajen girman jikin yaro. A lokacin barci, jikin yaro yana yin abubuwan da suka haɗa da samar da kwayoyin gina jiki, da kuma taimakawa wajen gyara raunuka ko gajiya. Cigaban kwakwalwa, barci yana taimakawa wajen cigaban kwakwalwa yaro. Yana cin cigaban kwakwalwa ne a lokacin barci, kwakwalwar yaro.tana aiwatar da ayyuka da suka shafi, koyan sabbin abubuwa, kwarewa da kuma gudanar da abubuwan da aka koya a ranar. Kariyar lafiya, yanayin yaro da ke barci. Kwanciya cikin jin daɗi, yaron da ke barci yana cikin yanayin mai kwanciyar hankali, yana nuna alamun jin daɗin jiki. Yana iya zama, yana jin daɗin barci tare da sanyin zuciya da lafiyar jiki. Alamomin yaron da ke barci, numfashi mai sauri ko a hakanli a cikin barci. Ɗanɗanon jiki Yaron ne yana iya jin daɗin jiki kasancewar mai laushi, yayayin da yake cikin barci, murmushi ko yin kukar barci wasu yara na iya murmushi ko yin ƙananun kuka ya yin da suke cikin in barci. Wannan zai iya nuna cewa suna cikin yanayi na jin daɗi ko suna mafarki. Taimako ga rayuwar yaro, barci yana taimakawa wajen tabbatar da cewa yaro yana cikin koshin lafiya da farin ciki. Yana ba da damar samun kwanciyan hankali. Yaro da ke barci yana cikin wani yanayi mai mahimmaci ga cigaban jikinsa da kwakwalwarsa

Barkan mu dawar haka yau zamuyi Magana ne akan bikin aure jama’a kowa da kowa na zazaune ne wajen da’aka tanazar musu. ‘yan’ uwa da iyyaye nata shigowa ango ya iso wajen ɗaurin aure, sannan abokai da ƙawayen amarya ko wannane zai shigo ne da abokin shigowarsa. Kowa na jiran fitowar amarya, ango nata faman murmushi da tambayan yayi kyau? kuntaɓa ganin ango mai kuka to ga wannan an samu dan kukan farin ciki yake kafin zuwan amaryan tasa. Amarya na ƙari kowa kofar wajen taron kowa ya miƙe mahaifin ta shine wanda ya rakota ya miƙata a cikin hannin angonta, ko wannensu nata murmushi sai sannan wanda zai ɗaura aure ko kuma malami mai ɗaura aure ko malama ta karɓi abin Magana, saita fara da jawabin barkanmu dawar haka fatan kowa ya iso lafiya. muntaru ne anan domin taya wannan ma aurata ko kuma wa ‘yan’ da suka kasance ma aurata murnan kasancewar su tare ta hanyan ɗaura aure, wajen kasancewa abu ɗaya ta hanyar soyayya, abota, farin ciki, kuncin rayuwa, lafiya, rashin lafiya har tsawon rayuwan su baki ɗaya. Waɗannan baƙi dukkun sansu ‘yan’ uwane da abokan arziƙi sunzo ne shaida wannan aure domin sonda kukewa junanku duksun sani. Yanzu zakuima junan ku alƙawari dazai kaiga haɗa auren, ango kaine zaka fara innafatan ko wannan na farko har ƙarshen rayuwata, da wannan zoben nayi miki alƙawari zan kasance tare dake a cikinko wani yanayi. Amarya da wannan alƙari kuma zan sadaukar da gabaki ɗaya na har karshen rayuwa ta. Yanda kukai alƙawarinnan dafatan zamanku ya kasance lafiya da kaunar juna. Allah ya sanya alheri ya baku zaman lafiya, da ikon da nike dashi na rantsar daku a matsayin mata da miji kana iyya sumbatar matarka.

A wannan fefan bidiyo zamuyi duba ne da wuraren bauta liattafai masu tsarki da alamominsu Indiya ƙasa ce ta addini mabanbanta mutane sun yarda da addinai mabambanta, suna bauta ma ubangiji ko kuma alloli mabanbanta kowane addini na da wajen bauta mujamia yan Hindu na bauta a cikinsa ne wato kan majami’a ‘yan Hindu na bauta ma alloli da dama maza da mata suna bayar da fure, kayan marmari da alawa ga alolinsu. ‘Yan Hindu na yin addu’o’in al’ada ko na addini, ‘yan hindu na yin al’adun da suka danaganci addini da dukkan wani abu da ya danaganci addininsu a cikin majami’a, littafin gammayya da barat jita su ne manyan littafan hindu wato litattafansu masu tsarki. Harafin Hamadaswastita su ne suke wakiltan addinin hindu, masallaci musulmai na ibada wa ubangijinsu Allah, alƙur’ani shi ne littafinsu taurari da farin wata, sick su ne suke bauta a cikin gudu, sick suna da Guru, watan malamai guda goma manyan malamai guda goma a cikin coci ana yin ibadu da abubuwan da suka shafi addini kiristanci a cikin coci, suna bauta ma Jesus wato Yesu, bible shi ne littafinsu maigirma, kurus shi ne alaman addininsu. Mu tuna cewa Allah ɗaya ne muna kiran shi da sunaye ne mabanbanta, mu girmama dukkanin addini da mutane da ke cikin addinin duka, addinai sun koya mana mu zama masu kirki da mu so junanmu. Fatan wannan fefan bidiyon ya birge ku mun gode ku yi subscribing da liking da tura ma wasu domin su anfana. Mun bar ku lafiya.

Barkan mu da warhaka, za mu yi magana ne a kan ƃangarori guda biyu na ma’aikata da muke da shi ƃangaren zaman kansu da kuma ƃangaren jama’a. Ɓangaren jama’a ƃangare ne da; wanda gwamnati ne suke gudanar da wannan ƃangaren, ma’ana duk wani gu; gudanarwa ko kuma aiki tana biyowa ne ta hannun gwamnati. Ɓangaren masu zaman kansu, wannan ƃangare wa in; ‘yan kasuwa ko kuma mutane masu zaman kansu ko kuma waɗanda suke da kuɗi, su ne suke buɗe wa’yannan gurare ko kuma kamfanunuwa. Hanyar gudanarwa, watakon hanyar da suke gudanar da ayyukansu ko kuma bayah; yadda suke gudanar da al’amuransu. Ɓangaren masu zaman kansu, suna gudanar da ayyukansu ne ta hanyar ɗaukan ma’aikata da kuma mutane da suke a ƙarƙashin su. Ɓangaren jama’a, ƃangaren jama’a suna gudanar da ayyukansu ne ta hanyar ma’aikatan gwamnati da kuma hukumomi. Kuɗaɗen shiga, ƃangaren jama’a suna samun kuɗaɗen shigansu ne ta hanyar haraji da kuma wasu ayyuka wanda aka samar da su domin kawo haraji ga wannan guri. Ɓangarori masu zaman kansu suna samun kuɗaɗen shigansu ne ta hanyac cinikayya ko kuma y; ribar da suka samu a cikin kasuwancin da suka yi. Kowane ƃangare yana buƙatan ma’aikata, ƃangaren masu zaman kansu, suna ba da tallafi ne, ko kuma suna samun ma’aikatansu ne ta hanyan ɗaukan su, su hakazalika ƃangaren ma; jama’a. Ɓangaren jama’a suna gudanar da har; ayyukansu ne mafi akasari ga jama’a, ta hanyar gina tituna, kiwon lafiya, da de sauran su, su kuma ƃangaren masu zaman kansu suna la’alkanta aikinsu ne ga gina masana’antu, kamfanunuwa, gidajen mai, bankuna da sauran su.

Barkan mu dawar haka zamuyi Magana ne akan sadarwa ko kafar sadarwa. Mane ne kafar sadarwa? Kafar sadarwa na nufin hanya ko kuma wani ɓangare wanda za’a sadaeda wani bayani ko kuma saƙo ga mutane ko kuma al’umma a maban bantan wurare a kuma lokaci ɗaya. Kafar sadarwa yina mafanine da abubuwa da dama misali kamar talabijin, radiyo, mujallu, yanar gizo, kafafen yaɗa zumunta da sauransu. Mane ne manufar kafar sadarwa? Kafar sadarwa yanada manufofi da dama yana tunatarwa, faɗakarwa, bayarda bayanai, shine kamar watsa labarai sada zumunci da kuma haɗakan kungiyoyi Watsa labarai. Kana iyyajin labara ko kuma abunda yake faruwa a wani guri mai nisa wadda kafin kaje wurin saika lokacin ya riga ya wuce ko kuma ya shuɗe, amma ta dalilin kafar sadarwa zaka sami wannan bayani a lokacin da akeson ka sameshi tare da taimakon kafafen watsa labarai. Ilmantarwa kafar sadarwa na daga cikin abunda yake saurin ilmantar da mutane a wannan zamanin saboda da yawa daga cikin malamai ko kuma masana, idan sunason suyi saurin ilmantar da al’umma sunayin amafani da kafar sadarwa ne ko kuma wani sabon abun inya zo. Ana amfani da kafar sadarwa somin ilmantar da al’umma. An huɗu kuma sadarwa nada matuƙar mahimmanci ko kuma mahimmanci ga al’umma musamman a rayuwan yau da kullum.

Barkanmu da warhaka za mu yi Magana ne akan shugaba azzalimi ko kuma shugaba mara ƙarfin gwiwa. Alamomi ko kuma hanyan da za ka gane shugaba azzalimi ne ko kuma shugaba mara ƙarfin gwaiwa ne na farko yana nuna ƙiyayya da kuma rashin fara’a ko kuma cin fuska wa ma’aikata yana yin haka ne saboda ka da wani ya kawo mishi wargi ko kuma wani shawara ko kuma wani abun saboda shi shugaba ne, rashin kyautatawa ma’aikata, za ka ga kawai shi duk abin da ze sa a kyautata ma tun da ƙarkashin sa kuke dole ku yi mai biyayya, shi ba abun da ya dame shi da damuwar ku, damuwarsa kawai ya sani rashin yabawa ma’aikata, za ka shi kawai a yi mai aikinsa in ku ka yi aiki kuɗi ne ze biya ku, ya yin ya biya ku kuɗinku wanda shi be dame shi ya yaba muku, in aikin shi be yi kyau ba dole ku sake mishi. Amma kuma in ya yi kyau ba ze yaba muku ba, rashin sakarwa ma’aikata fuska ko kuma rashin tsoron ka da wani ya maye gurbin shi duk wani wanda ze zama ƙalubale ko kuma wanda ze zama barazana ga matsayin shi ze ƙoƙarin kawar da shi ta hanyan koransa daga aiki tan ya ga ya fishi hazaƙa ko kuma yana da wani abun da shi be da shi. Rashin san mulki ko kuma san mallakan komai ya ga ya yi komai dukkan wani aiki ya yi sho ko kuma ya zartar da komai da kansa ba tare da neman mataimaki ba ko kuma ya nuna ikon shi shi ne shugaba kuma dole a bi shi. Wannan dukkan alamomi ne na shugaba azzalimi ko kuma shugaba mara kwarin gwiwa za ka ga shi ba ruwan shi kawai aikin sa ya sani shi ne ze yi komai da kansa ba tare da shawarar kowa ba.

Bacci ko kwanciya. Wasu suna cewa bacci wasu kuma suna cewa kwanciya,, Bahaushe na cewa, bacci mahutan bawa ko kuma a ce dare mahutan bawa, mafi akasari a halittab bacci an fi yin shi ne da daddare, inda kowa; kowane halitta zai kwanta da daddare ne yai bacci, kowane halitta na bacci. Domin inganta yanayin rayuwa, ko kuma ya yi aiki da rana ya gaji, bacci yana da nau’i da dama, wasu suna yin bacci, ko ko ma’ana lokacin baccin ya yi, da za su kwanta sui bacci. Akwai wasu maganganu da suke ta’allaƙa ga al’adu a kan bacci, wasu Hausawan suna cewa bacci da yamma yana da kyau don hutawa yayin gajiya, inda wasu suke cewa bacci da safe, yakan zama abin ƙi a al’adar Hausa saboda yana nuna rashin aiki ko kuma rashin himma. Bacci yana da matuƙar amfani ko kuma yana da mahimmanci sosai ga lafiyar ɗan Adam. Ku guji cin abinci me nauyi kafin yin bacci, ma’ana kada da ka ci abinci kawai ka kwanta ka ce kai bacci za ka yi, ko kuma kawai ba za ka daidaici cin abinci ba, se lokacin da ya kamata a ce ka kwanta, se ka haƃƃa abinci a; ka cika cikinka kawai ka kwanta. Ya kamata a ce kowane ɗan Adam, yana samun bacci aƙalla na awanni shida zuwa takwas na kowane rana, domin shi ne bacci me lafiya. Duw wanda ka ga ba ya iya yin bacci za ka ga hankalinshi a tashe, alamu ne na wani abin na damun shi ko da a ce ba na rashin lafiya ba to na damuwa ne, za ka ga hankalinshi a tashe, ya rasa ina n; ya kama be da madafa, ye ta zarya yana neman maganin da ze sa shi yai bacci.

Kwarewan zamantakewan da ya kamata kowa ya sani a wanna zamani. Girmama mutane, ka nuna girmamamawa da kowa, babba da yara misali gaaishe su da kyau kuma ka yi musu magana cikin ladabi da ilimantarwa. Sauraran mutane, ka saurara mutane sosai ba tare da ka katse su ba kaman misali wani yana magana ko ka nuna iko ko ka nuna sani, katse su ba ya daga cikin nuna yanayin mu’amala, sanin yadda ake fira, ka koyi yadda za ka fara magana da mutum kamar yin sallma ko tambayan ya jikin misali kaman ka ce me assalmu alaikum, yaya kake? Fatan kana lafiya, ba ya ga goyan baya matakan ka nuna jin kai ka nuna tausayi da goyan baya ga damuwar wasu, kiyaye tazarar magana ma’ana kiyaye tazarar Magana, kanuna cewa za ka ba wa mutum tazara ko kuma tazarar ya yanke hukunci akan abun da ya shafe ka, iya ka ce za ka ba shi shawara. Sanin lokacin yin shiru, ma’anan ka san lokacin da ya kamata ka yi magana da lokacin da be kamata ka yi magana ba misali ka yi shiru idan an gama magana a kan wata magana ka ɗan ba da tazara kafin ka ɗaura naka jawabi ko kuma abun da za ka ce. Kyautatawa, ka kasance me taimakawa da murmushi akodayaushe, bawai kyautatawa yana nufin dole se ka sa kuɗi za ka kyautatawa mutum ba. Dacewa da yanayi, ka yi ƙoƙarin dacewa da yanayin mutane daban-daban a cikin taro, ka yi ƙoƙari ka bi dokokin taron yadda ya kamata. ƙarfafa zumunta, kasance me kula da zumunci akodayaushe, ba wai ka kansance wanda za ka ba da kanka kai kaɗai za ka yi.

Matakai ko kuma lokutan tafiya na yara Rarrafe, wannan shi ne matakin farko inda jariri yakan fara motsawa yana rarrafawa a ƙasa Misali, jariri yaa fara rarrafe yana bin mahaifiyarsa. Yunƙurin tashi, jariri yakan fara ƙoƙarin tashi tsaye ne da goyon bango ko taimako ko da a ce ko yana jikin wani ne a; a zaune Matakin tsaye, yaro yana fara tsayawa ne da ƙafafunshi, ba tare da ya taka ba, bi ma’ana ba tare da ya yi tafiya ba Zai tsaya ne da ƙafafunshi ko da da taimakon bango ne ko kuma wani abun, ko ya tsaya shi kaɗai Matakin fara tafiya, jariri yakan fara yin ‘yan matakai na farko, amma so da yawa yakan faɗi wasu ma saboda tsoron faɗuwan nan, ba sa saurin takawa, suna jin tsoro kada da sun taka su faɗi Tafiya me sauƙi, jariri yakan fara tafiya ne amma ba da cikakkiyar daidaito ba. Bi ma’ana da ya ɗan yi tafiya, se ka ga ya faɗi ko kuma kana tunanin ze miƙo hanya sai ka ga ya yi nan, ya yi can, tafiyar de ƙafafuwan shi de ba a miƙe suke ba, don haka ba zai yi tafiya me daidaito ba. Tafiya me daidaito, yaro yakan fara tafiya cikin daidaito ne ba tare da wani tangarɗa ba, wannan shi ne mataki na kusa da ƙarshe, inda yaro da ya kai wannan mataki, mataki na ƙarshe ya nufa, watakon uhm. Matakin gudun farko, bayan tafiya, jariri yakan fara ƙoƙarin gudu ne ko da kuwa kaɗan ne ya fara gudu kaɗan-kaɗan yana dariya yana wasanni cikin yara ‘yan uwansa.

Hanyan taimako. Hanyan taimako ko rage damuwa na ma’aikatan gaba ko kuma ƙananun ma’aikata numfashi me zurfi, yi numfashi, yin numfashi a hankali ze taimaka wajen rage damuwa da motsan zuciya, ya shaƙi iska a hankali kaman na daƙiƙa huɗu sannan ka fitar da ita a hankali kamar na daƙiƙa huɗu, kafa iyaka ka koyi cewa ba dole ne ka karɓi ka koyi cewa a’a, ba dole ne ka karɓi dukkan ayyuka da masu cin ƙarfin ka ba kana ba su cikin tsarin da ka ɗauke ka aiki. Samun ɗan lokaci na hutawa, ka ɗauki hutu na ɗan mintina biyar zuwa goma a tsakanin aiki ko ka motsa jikin ka ko ka sha ruwa yayin wannan hutu. Taimakon juna tsakanin abokan aiki, ka yi magana da abokan aiki don rage damuwa ko neman shawara, hira me daɗi ko rayuwa ze iya rage ɗanyan zuciya, mayar da hankali kan abun da kake iya sarrafawa ka da ka damu da abubuwan da ba za ka iya canza wa ba, ka raba ayyuka zuwa ƙannan domin sauƙaƙa aiki, kula da lafiyarka, ka ci abinci me lafiya, ka sha ruwa sosai kuma ka tabbatar da samun ishashen bacci, ka motsa jiki kaman yin tausa ko ɗan tafiya. Haka tunanin hankali ka yi tunani me kyau ko nazari don rage damuwa neman taimako ka nemi taimako daga shugabanni abokan aiki ko masana lafiya, tunani idan damuwa ta yi yawa yin murna da ƙananun matsaloli ka yaba wa kanka kan ayyukan da ka kammala komin ƙanƙantansu, ka yi rubutu kan ayyukan da suka saka farinciki a ranar shaƙatawa bayan aiki ka yi abubuwan da kake faranta maka rai, kaman sauraran waƙa karatu ko zama da iyali.

Ɗalibai a cikin aji. Aji wuri ne da ake daukan karatu a makaranta, bi ma’ana, aji wuri ne da kowani malamai ke shigowa su koyar da dalibai darasi na karatun boko da na arabiyya, tun da yanzu za; an zamanantar da abin karatun arabiyya ma wasu suna yin shi ne a cikin aji aji guri ne wanda ya ƙunshi gini wanda za a yi shi da kuma windo gurin shan iska, za a zuba gurin zama wato benci, wasu sun ko ya danganta da yanayin makarantar, wasu suna ƙawata ajin da fenti da abubuwan ƙyaleƙyale wanda zai ja hankalin yaro ya ji yana sha’awar ya shiga ajin ya zauna ya yi karatu, ya danganta da yanayin inda yaron ya tafi koyon karatu Aji guri ne inda ake karbar darasi na makaranta ko kuma a ce daga nan darasi yake farawa, aji shi ne tushen karatu, shi ne guri da mutum yake zama ya dauki darasi na karatun da zai koya yara da yawa wasu suna son kasancewa a aji, ya danganta da yanayin yadda aka sarrafa ajin ko kuma yanayin yadda aka gina ajin, So da dama wasu yaran saboda yanayin aji bai da kyan gani ko kuma ga shi nan a wani hali na ƙaƙa-ni-kayi, sai ka ga ba sa san zuwa makaranta saboda ba guri ne da yake ba su sha’awa ba.

Aikin gida. Aikin gida na daga cikin abubuwan da mutane da yawa suke ganin kamar aiki ne na mata; tun da su ya kamata su yi su share-share su goge-goge su wanke-wanke da girki da abubuwa da dama Aikin gida ya ta’allaƙa ne ko kuma yana da muhimmancil wa; kowa da yake cikin wannan gida ya saka hannu, ai wannan aiki tare da shi Ya kamata a ce, cikin hutun ƙarshen mako, tunda kowa na gida, se a haɗu gabaɗaya a matsayin iyali kowa a faɗa mishi aikin da zai yi. Yara maza, ko kuma ko bab; babu yara maza ba sai an dangance ba kowa a ba shi iya abin da ze iya yi Wani ya yi shara, wani ya yi goge-goge, wani ya yi kwashe kayan da aka ajiye su, in da akwai yin wanki ma ze iya yi Shi kuma uba ze iya tayawa da, gyara shukoki, sa musu ruwa ko kuma, ciyayin da suka fito a harabar gida ko kuma a tsakar gida, wani de bige-bige wanda ya kamata a ce ze ɗan yi shi, zai yi shi. Ita kuma uwargida za ta je siyayya, na kayan masarufi da kayan abinci, duk abin da ba a da shi kowa za ta se mai abin da ya kamata ta saya yaran kuma za su ji daɗi, domin ba baƙon da zai zo gidanka ya gan shi; sai a hankali ko kuma duk ko’ina ga shi nan ga shi nan. Saboda dukka waɗannan ayyukan ba ze taƃa yiwuwa a ce, mace kaɗai ce za ta yi su ba, dole tana buƙatar tayin hannu, yaranta ko kuma mijinta.

Malanta wani abu ne wanda yake da daraja da kuma mahimmanci a rayuwar ɗan Adam Malinta, mutum ne wanda ya kamata a ɗauke shi da daraja a mutunta shi kuma a san ƙimar sa, ba kowa ne ke iya yin malinta ba, dan haka mutane na musamman yawanci su suke malinta, domin ba kowa ne zai iya jurewa ta yin magana ko kuma ya tsaya a gaban mutane da yawa ya yi magana ba Bayan; malami na farko ko kuma malama ta farko ita ce; yana farawa daga uwa ne sannan ka kai ga makaranta inda za ka samu malami ko malama ya koyar da kai darussa da dama inda zai fara koya maka ne daga yadda ake faɗan harafai da koyon rubutu da kuma abubuwa da dama, duk wanda ka gan shi da ilimi dole yana da malami. Duk wanda yake malami dole shi ma zuwa yai aka koya mishi, don haka malinta abu ne wanda yake kamar cigaba, babu yadda za a ce kowa yana da ilimi ba tare da yana da malamin shi ba domin jahilci bai da wanda yake koyar da shi. Malinta wasu suna yin ta ne saboda sha’awa, wasu kuma suna yin ta ne saboda neman kuɗi da; a duk fannin da ka ɗauki malinta abu ne mai daraja wanda ya kamata ka riƙe shi ka kuma mutunta shi domin mutane ƙalilan su suke samun wannan dama a rayuwa ta koyar da wani.

Koyar da yara game da buƙatun dabbobi na asali kamar abinci, yi musu bayani a kan mahimmanci da abincin dabban da ke da shi a kowane lokaci, tabbatar cewa suna shan ruwa mai tsafta. Lafiya, nuna musu inda dabba take bacci ko kuma wurin da take hutawa Wasanni da motsa jiki koyar da su cewa dabba suna buƙatar wasanni ko motsa jiki ai; a cikin al’amuran su kamar yawo da kare da sauran su. Kula da lafiya, yi musu bayani a kan mahimmancin ziyarar likitan dabbobi a kai a kai da kuma gyaran gashinsu Shiga cikin abinci da tsaftacewa. Ya kamata mu koyawa yaran mu shiga lokacin ba wa dabbobinmu abinci da kuma lokacin da za mu tsaftace musu jikinsu da kuma makwancinsu. Koyar da girmamawa ga dabba yak; koyar da yara cewa dabba suna da jin daɗi, yi musu bayani yadda za su riƙe dabba da kulawa, yadda za su yi magana cikin natsuwa da dabbobi, girmama su Kulawa da dabbobi a kullum, koyar da su mahimmancin yin abubuwa bisa tsari, yara na iya taimakawa wajen ba wa dabbobi abinci a lokacin da aka saba ko kuma motsa su ko wasa da zarar sun gama cin abinci ko hutawa Tsaro na farko koyar da yara yadda za su kasance cikin tsaro yayin hulɗa da dabbobi, yadda za su kasance da dabba ba tare da ta firgita su ba Nuna alhakin kula da dabbobi ka nuna wa yaranka cewa kula da dabbobi tamkar abu ne mai mahimmanci kake aikatawa.

Matsayi mai kyau na sana’ar kai. Sana’ar kai ittace sana’ar da wanda kaine ka ƙirƙireta ko kuma kaine kazuba jari ka keyinta. Munada ‘yan’cin zama da lokaci a cikin sana’ar kai kanada cikakken ‘yan’ci na tsara lokacin ka, samun riba mai yawa idan kasuwancin ka yana bunƙasa zaka iyya samun riba mai yawa fiye da wanda zaka samu a cikin ɗaukan ma’aikata. Cikakken sarrafa ayyuka, kaine ke ɗaukan dukkan mataki na kasuwancin ka, yanke shawara cikin gaggawa da kuma abubuwan da suka shafi aikin ka, da yadda zaka gudanar dasu. Ƙarfafa ƙirƙire ƙirƙire sana’ar kai tana bada damar ƙirƙiran sababbin abubuwan da kuma gwada sabbin hanyoyi, dan inganta kasuwanci. ‘yan’ ci na zaɓin gurin aiki zaka iyya zaɓan inda zaka gudanar da sana’an ka, daga gida ne ko wani guri da kakejin daɗinsa. Matsayi mai rauni na sana’ar kai, ƙaddarori da tsautsayin hanyoyi. Sana’ar kai na ɗaukan nauyi mai yawa musamman ma wajen samun kuɗi da gudnar da kasuwanci. Idan kasuwancin ka bai tafi yadda akeso ba, zaka iyya fuskantar matsalar kuɗi. rashin tabbasna albashi, ba Kaman ɗaukan ba inda zakasan abunda zaka samu a kowani wata. Sana’ar kai tanada rashin tabbas a fannin samun riba ko asara hakan na iyya haifar da damuwa. Karya hanya da lokaci dukda cewa kanada ‘yan’ cin tsara lokacinka wasu lokuta suna iya zaman maka wahala idan ka kasa rarrabe lokacin ka yanda ya kamata. Rashin samun taimako idan ka sani matsala a cikin sana’ar ka bakada kamfani ko wani mai taimakon da zai tsaya ya baka shawara, baka da, da zai tsaya ya baka shawara, ko kuma ya shigar da kasuwa. Musamman idan kana gasa da manyan kafanunuwa ne. ko wata sana’a tanada ƙalubale, da kuma fa’idoji, yanada mutum, yana da kyau mutun yashirya dan fuskantar ƙalubalen dake cikin ko wani abu dazai fuskanta a rayuwa.

Mahimmancin tunani mai kyau a aikin ɗansanda Tunani yana da matuƙar mahimmanci a cikin aikin ‘yansanda domin yana shafar yadda ake gudanar da aiki da kuma yadda ake hulɗa da al’umma, za mu yi magana akan wasu daga cikin su; Inganta hulɗar jama’a. Idan ‘yansanda suna da tunanin da ya dace za su iya fahimtar buƙatun jama’a da kuma yadda za su gudanar da aikinsu cikin girmamawa hakan zai taimaka wajen rage rikice-rikice da kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin ‘yansanda da jama’a ƙarfafa adalci. Tunani mai kyau yana tabbatar da cewa ‘yansanda suna gudanar da aikinsu cikin adalci idan aka fahimci cewa ‘yansanda suna gudanar da aikinsu cikin adalci idan sun fahimci cewa doka ta tabbata ga kowa. Gudanar da aiki cikin ƙwarewa. Aikin ‘yansanda yana buƙatar tunani mai zurfi da hankali domin yana haɗawa da tsare-tsare da kuma ɗaukar matakai na gaggawa, idan tunanin ɗansanda yana da kyau zai iya yanke shawara cikin hanzari da inganci musamman da a lokacin da ake fuskantar yanayin tsanani. Kiyaye ƙwarewa a harkokin zaman lafiya. Idan tunanin ɗansanda yana da kyau, zai mayar da hankali kan tabbatar da zaman lafiya da tsaro ba tare da anyi amfani da iko fiye da ƙima ba. Sauye-sauyen a; aikin tsaro. Tunani mai kyau yana ba ‘yansanda damar fahimtar canje-canjen da ke faruwa a cikin al’uma da duniya bakiɗaya. Gina aminci tsakanin su da mutane. Idan ‘yansanda suna da tunani mai kyau suna nuna aiki da gaskiya, girmama al’umma da kuma kyautata kyakkyawar dangantaka da jama’a, hakan na haifar da girmamawa da aminci ne a tsakanin su da al’umma.

Biyan haraji yana da matuƙar mahinmanci ga al’umma da kuma ci gaban ƙasa, wasu daga cikin mahinmacinsu su ne tallafin gwamnatoci da ake raya ƙasa. Haraji shi ne babban hanyan shiga na gwamnati waɗannan kuɗaɗe ne da ake amfani da su domin gina aisbitoci, makarantu da sauran kayyayakin more rayuwa, inganta rayukan al’umma. Kuɗaɗen haraji na taimakawa wajen biyan albashin ma’aikata kaman malaman makaranta, jami’an tsaro, da ma’aikatan lafiya, hakan nan yana bayar da gudunmuwa wajen tsaro da kuma inganta shi, tattalin arzikin ya ɗauriya biyan haraji, yana taimakawa wajen samar da daidaito a cikin tattalin arziki ƙasa, yana bai wa gwamnati wajen samar da cinikayya rage, rashin aikin yi da bunƙasa harkan kasuwanci, ƙarfafa zaman lafiya da tsaro. Idan jama’a na biyan haraji hakan ya kasance yakan na taimakawa wajen samun fahimtan juna tsakanin gwamnati da al’umma. Taimakama masu ƙaramin ƙarfi, gwamnati na amfani da kuɗaɗen haraji wajen taimakama masu ƙaramin ƙarfi ta hanyan shirye-shiryen tallafi, ta hanyan shirye-shieyen tallafi kamar irin su kamar irin su tallafin abinci, tallafin ilimi, da kuma tallafin kiwon lafiya. Wajibi ne daga dokar ƙasa biyan haraji, wajibi ne a bisa dokan ƙasa rashin biyan haraji yana jawo hukunci da kuma tara, kwace dukiya ko gurfanartarwa a gaban kuliya. A taƙaice dai haraji shi ne jigon cigaban ko wata al’umma duk wanda ke san ganin al’umma ta cigaba ya kamata ta bayar da cigabanta ta hanyan biyan haraji ga gwamnati.

Muhinmancin wassani a al’umma yana da matuƙar tasiri wajen bunƙasa jiki, tunani da zaman lafia, lafiayar jiki da hankali, wasanni suna taimakawa wajen inganta lafiyar jiki ta hanyan motsa tsokoki da kuma rage ƙiba, harkan nan suna ragewa idan suna ƙara ƙarfin kwakwalwa, ƙarfafa zumunta da haɗin kai. Wasanni suna haifar da zumunci tsakanin mutane yana koyar da haɗin kai, aiki da kuma mutunta zumunta musamman a cikin wassan rukuni kaman kwallon ƙafa, ƙarfafa iya da iya fuskantan ƙalubalen rayuwa, inganta tattalin arziki. Wasanni suna taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki ta hanyan samar da aiki, yawon buɗe ido, da kuma tallace-tallace na kayan wasani, ƙaurace ma mugayen halaye. Shugabanci cikin wasanni yana taimakawa matasa wajen gujewa shiga cikin shaye-shaye da sauran mugayen ɗabi’u ta hanyan da ba wata hanya me kyau ba, ƙauracewa mugayen halayya, ƙarfafa girmama kai. Wasanni suna taimakawa mutane, mahinmaci bin doka da oda tare da fahimtan cewa nasara tana buƙatan aiki tuƙuru da ɗa’a, inganta ƙima da martaban ƙasa a renar wasanni, tana bai wa kowata ƙasa daman samun yabo da ƙima a ko wata ƙasa misali lokacin da ƙasa ta lashe wasa ta ƙasa da ƙasa ana ɗaukan ta da daraja. Wasanni suna taka muhinmiyar rawa a cikin rayuwan musulunci da ci gaban al’umma, yana da kyau mu ƙara bada mahinmanci wajen shiga ƙungiyan wasanni don amfani da an fanun da suke da shi.

Bikin bikin, auran daya karaɗe yana gizo na wata ‘yar ƙabilan ebo. Bikin auran ne dai an nuna shi da inda ake nuno yace akewa amarya ƙwaliya, da kayan da ta saka, da abubuwa dai wanda akai amfani dasu na al’adu. Amarya tayi kyau cikin shigarta na al’adan yarenta wato kan ebo, inda aka kawata fuskanta da kwalliya me kyau, wanda da ka ganta sai kaji kamar ka saceta. Ta saka abun hannu, da adon kai da kuma sarƙar wuya wanda akai amfani dasu da duwatsu na kaɓilar ebo. ƙawayenta suma sunyi shiga cikin kayan su masu kyau, inda suka kasance cikin anko. Sun shigo cikin fili tare da ƙawayenta da kuma wata ‘yar ƙaramar yarinya, inaga dai ƙanwar amaryace. Inda sukai rawa domin su nishaɗantar da wa’inda suka zo gurin biki, sunyi rawa kam, sunyi rawa anata musu liƙi, mutane da dama sun tashi suna ta yi musu liƙi, inda daga bisani amarya ta kara komawa ta canja kaya, inda aka nuno an bata abin sha, wanda ‘yan ɗabilan ebo suke sha, ya yin wani abu, taron biki, taron zama don nishadi ko kuma taron mutuwa. Inda aka bata shi taje ta tsuguna har ƙasa ta mikawa mijinta da zata aura. Bayan ta tsuguna a gaban shi sai da aka ta ɗan kurɓa sannan ta bashi shima ya kurɓa, bayan in ya shanye wannan abin shan dole ze sako mata kuɗi a cikin kofin data bashi wannan abin shan kafin ta miƙe. Bayan wannan miƙa abin shan shike nuna tabbacin cewa aure ya ɗauro a cikin ƙabilar ebo. Haka sune, haka shi ne yana yin cewa aure ya ɗauru in dai yasha wannan abin shan, sun kasance shikenan mata da miji. Sannan akai yan kan kake, kowa ya, taro ya tashi akai rawa aka kuma ci abincin, kowa ya tafi gida.

Ina wata kunya wajen kula da lafiyar kwakwalwa. Babu wata kunya ko laifi wajen kula da lafiyar kwakwalwa ka, muhimmin abu ne ka kula da lafiyar jikinka, da tunaninka domin samun walwala da ingantacciyan rayuwa. Duk wanda ke fuskantar matsalolin lafiya ta fuskar tunani, yana da damar neman taimako ba tare da jin kunya ba. Lafiyar kwakwalwa tana dai-dai da lafiyar jiki, kuma kulawa da ita alama ce ta ƙarfin hali ba rauni ba.. Dole dole ne mu fahimci cewa lafiyar kwakwalwa, ita ce ginshiƙin samun kyakykyawan rayuwa. Idan muka kula da lafiyar kwakwalwarmu, muna iya magance damuwa, nuna kwarewa wajen shawo kan matsaloli, da kuma samun kwanciyar hankali a cikin al’amuran yau da kullum. Yana da mahimmanci mu kawar da al'adar jin kunya, al'adar cewa wai, da an ce baka da lafiyar kwakwalwa, ko kuma, kana cikin damuwa ko kana cikin matsi a riƙa yi maka kallo kamar mahaukaci. Mu kawar da wannan kunyar ko tsoron magama magana game da matsalolin tunani a cikin al'umma. Neman taimako daga masana kamar likitocin kwakwalwa ko masu ba da shawara ba ya nufin ra Neman taimako daga masana kamar likitocin kwakwalwa, ko masu ba da shawara ba ya nufin rauni, sai ma a ce yana nufin ka damu da kanka da kuma makomar rayuwarka. Ka tuna ba wai kai ka je matsalarka ta yi tsanani ba, ba wai sai ka ji matsalar ka ta yi tsananin da, sannan zaka nemi taimako ba. Idan ka ga alamomi kamar damuwa mai tsanani, rashin barci, ko rashin nutuswa ka yi tunanin tuntuɓar wanda ya dace,. Wannan shi ne matakin da zai kai ga dacewar samun kyakykyawan rayuwa da kuma makoma.

Wannan fefan bidiyon an nuna yadda mutane ke aiki cikin ofis, me cinkoso cikin sauri lokaci mutane suna zaune a teburansu, suna duba komfotocinsu, suna yin tataunawa, da kuma gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Kallo kallon yana nuna canje-canje nan a motsi, kamar yadda lokaci ke tashi cikin sauri. Ina ɗaukar aikin ofis mai cike da aiki da kuma da kuma samun zigaba. Mutane suna tafiya daga ɗaukar hoto zuwa wasu sassa na ofis, suna gudanar da tarurruka, ko kuma suna ɗaukar hoto na bayanai. Muryoyin komfotoci da wayoyi suna baya, ya yin da aka sami yanayi mai ɗaukar hankali, mai nuna gaggawa da tsarin aiki. Wani lokaci ana ganin wasu suna ɗaukar hoto, ya yin da wasu suna duba takardu, ko gudanar da ayyuka masu muhimmanci. Wannan yanayi yana nuna yadda ofis ke tafiyar da aikinsu cikin gaggawa da ma’ana, wato kan kowa yana yin aikinsa cikin tsari, babu wanda yake zama ya yi shirme, kowa abin da ya kawo shi yake gudanarwa, babu ruwan wane da wane. Ko kuma wane ya wane ba kala na ba ne ba. Ko kuma wane be kamata a ce ya a tare da mu ba, babu ruwan kowa da wannan. Kowa yana yin aikinsa ne da aka ɗauke shi dan a biya shi, kuma kowa yana iyaka ƙoƙarinshi domin ya ga ya yi aikinsa daidai. Wannan hoto ko kuma faifan bidiyo abin da ya nuna kenan, cewa ma’aikata suna aiki tuƙuru domin ganin sun cimma burinsu.

Gudanar da lokaci yana nufin yadda ake tsara lokaci da kyau, domin gudanar da ayyuka cikin tsari da inganci. Wannan yana taimakawa mutane, kokuma yana taimakawa mutum, ya cika aikinsa cikin lokaci da aka tsara. Yana gujewa jinkiri ko kuma rasa lokaci. Tsarin jerin ayyuka, a yi je, a yi jerin ayyuka bi sa ga muhimmancinsu, don tabbatar da cewa ainahin aikace- aikace sun samu lokaci kafin na gaba. Kafa manufa, zama da manufa me kyau na taimakawa wajen sanin inda ake son kaiwa da kuma yadda za’a tsara lokaci don cimma su. Raraba lokaci. Yin amfani da jadawali, ko tsara lokaci na yau da kullu yana tabbatar da cewa an tsara lokacin aiki da hutu yadda yakamata. Gudun ɗaukan lokaci a kan abubuwa marasa amfani. Ka guji ko kuma ka kula da kaucewa abubuwan da zasu ɗauke hankalin, kamar waya ko shafukan sada zumunta ya yin aiki. Kasancewa mai juriya, ka kasance kana da juriyan yin aiki bisa tsarin da aka sanya, yana taimakawa wajen cimma burin da aka sanya wa ko wani lokaci. Gudanar da lokaci yana taimakawa wajen rage gajiyar aiki, samun lokaci mai kyau na hutu, da kuma inganta kwarewa a wurin aiki. Duk wani ma'aikaci da ka samu ko kuma mutum, wanda yake gudanar da lokaci a tsarin rayuwarshi za ka rayuwarshi kamar tamkar shi ya tsara ma kan shi, domin komai yana tafiya ne bisa dai-dai da tsari

Sarauta ita ce tsarin mulki na gargajiya a al’adan Hausawa wanda ke tattare da muƙamai, makarantu da shugabanci, wannan tsari ya samo asali tun da daɗewa kuma addinin musulunci ya shafe shi sosai inda yake taka muhinmiyar rawa wajen tafiyar da al’adu al’umma. Abubuwan dake ta cikin tsarin sarauta su ne kaman muƙaman sarauta a tsarin sarauta, akwai muƙamai da dama kuma ko wanne yana da rawar da yake takawa misalansu su ne Sarki, shi ne shugaban masaruta kuma mafi girma a tsarin, Galadima wanda ze iya zama magajin Sarki ko na biyu a mulki, Madaki wanda ke kula da harkokin tsaro ko yaƙi, Waziri me ba da shawara ko kuma mashawarci na Sarki, Hakimi shugaban wani yanki wanda ke ƙarƙashin Sarki, Makama, Sarkin Fada, Dogarai. Wannan waɗanda ke da ayyuka na musamman a fada tasirin addinin musulunci tun bayan shigowar addini musulunci a ƙasar Hausa sarauta ta ɗauki salon musulunci inda sarakuna suke kasance wa jagorori addini dana al’ada, dokoki da dama sun kasance suna bin shari’ar addinin musulunci ne, a tsarin mulki na tsakiya sarki shi ne babba a musulunci wadda yake da alhakin jagorancin al’umma yake yanke hukunci da kula da harkokin addini, kula da al’ada da addini. Sarauta tana kare al’adun Hausawa tare da tabbatar da bin ƙa’idojin addinin musulunci, a cikin hukuma sarauta a yau ko da yike gomnati zamani ta rage tasirin saruta a siyasance tana nan da daraja sosai. Sarakun nan gargajiya kaman su amiya suna zama masu tsowo jagororin al’umma da kuma wakilai da yankunan su a hukumomin gwamnati.

faretin sarakunan gargajiya Ko kuma mu ce taron sarakuna. Wani biki ne ko taron al’ada inda sarakunan gargajiya, da masu muƙamai ke fitowa cikin shigar masarauta, don nuna al’adu mulki da kuma daraja gargajiya. Wannan faretin yana gudana ne a lokacin bikin al’adu, ranan tunawa da wani babban taro ko kuma bikin siyasa. Abubuwan da ke aruwa a fa faretin sarakuna, shi ne fitowan sarki da ‘yan majailisarsa. Sarki da maƙarrabansa suna fitowa ne cikin shigar alfarma, irin kayan masarauta na gargajiya. Suna tafiya ne tare cikin tsari da ƙima. Faretin masu doki, a yawancin lokaci faretin sarakuna yana ƙunshe ne da fitowar dogarai, da jagorori a kan dawakai masu ado da kaya na alfarma. Wannan yana nuna darajan gargajiya da tarihin Hausawa. Tafiya tare da gwanaye, a lokacin faretin za a ga gwanaye irin su makaɗa, ‘'yan kiɗe-kiɗe da mawaƙa, suna rera waƙoƙi na yabo ga sarki da masarauta. Ma’anar yabo ga sarki, nuna al’adun gargajiya ma’anar faretin sarakuna. yana nuna martaban sarauta da daraja al al’umar gargajiya. Yana tunatar da jama’a tarihinsu da muhimmanci adana al’adu, hanya ce da ta kawo haɗin kai a tsakanin al’umma da shuwagabannin gargajiya. Misalin irin wannan faretin yakan faru ne a bikin sallah, taron biki kamar irin su durba ko kuma a wasu bukukuwa na musamman na masarauta ke shiryawa

Sufuri ko hanyoyin jigila yana nufin hanyoyin da ake amfani da su wajen ɗaukan mutane ko kaya daga wuri ɗaya zuwa wani wurin, sufiri yana da matuƙar mahinmaci a rayuwar yau da kullum kuma yana sauƙaƙa hanyoyin kasuwanci ziyrar sauran al’amurar yau da kullum. Nau’in sufuri, sufuri ƙasa ko kuma sufirin hanya wannnan shi ne sifirin da ake yi kan ƙasa ko kuma hanya ana amfani da abubbuwa kaman irin su moto irin su bo,s takzi da motocin kaya, babura wannan yana da amfani musamman a wurin ƙauyuka da birane, keke ana amfani da su don sififri a wani wurare. Sifurin jirgin ƙasa, wannan sifiri ne da ake amfani da jirgin ƙasa wajen ɗaukan kaya da mutane daga wani wuri zuwa wani wuri, sufurin ruwa ana amfani da jiragen ruwa ko kwale-kwale musamman wuraren da suke da koguna, teguna da kuma tafkuna. Sufurin sama, wannan sufuri ne da ake yin amfani da jirgin sama wanda ake amfani da shi domin tafiye-tafiye masu nisa ko sauri, sufurin ƙafa wasu wurare musamman cikin ƙauyuka mutane suna amfani ne da ƙafafunsu wajen tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri, muhinmancin sufufri yana sauƙaƙa hanyoyin kasuwanci da jigilan kaya, yana haɗa mutane da wurare da ake buƙata kaman makarantu, asibiti da wuraren aiki yana kawo cigaba da bunƙasan tattalin arziki, yana taimakawa wajen haɗa kan al’umma. Matsalolin sufuri, rashin gyarawan hanyoyin a wasu hanyunan, cunkosan ababen hawa musammman a burane, tsadar sufuri musamman ta jirgin sama ko ruwa. Haɗuran ababen hawa da ake samu saboda rashin kulawa ko kuskuren durebobi, ana buƙatan cigaban hanyoyin sufuri don inganta rayuwan mutane da bunƙasa tattalin arziki.

Hanyoyin nuna girmama wa da bambancin mutane yana nufin yadda za mu kula da juna tare da mutunta bambance-bambancen dake tsakanin al’umma, wanan ya haɗa da bambancin addini, harshe, al’ada, tunani, fata da ra’ayoyi. Ga wasu hanyoyin da za a girmamawa ga bambancin mutane: koyan fahimtan bambancin mutane, ka fahinci cewa mutane suna da halayya daban-daban waɗannan yana da mahinmanci ga cigaban al’umma, ka koyi al’adu da suka bambanta da naka domin ka samu fahimta da mutuntawa, yin haƙuri da ra’ayoyin mutane kar ka raina ra’ayin wani saboda baiyi kama da naka ba ka, saurara mutane cikin natsuwa kuma ka ba su daman bayyana kansu, guji fifita ɓangarenka, ka da ka nuna fifanci saboda raye wajen shi ko addini, kowa ya cancanci a yi masa adalci da girmamawa, ka nuna kyakyawan mu’amala, ka girmama mutane ta hanyar yi musu magana cikin ladabi, ƙarfafa haɗin kai, ka yi aiki tare da mutane ba tare da ka nuna bambancin da ke tsakanin ku ba, ka guji san kai, ka da ka ɗauka halayyanka ko al’adunka sun fi na wasu ilimantar wa da wayar da kai, ka ilimantar da kanka da wasu game da ingancin girmama bambancin mutane ka yi magana kan nuna wariya da kuma rashin fahinta, yin amfani da kyaukyawan misali. Ka zamo kai ne me nuna girmamawa da dukkan wanda ka haɗu da shi ko kuma yake girmama bambancin tsakaninka da wasu. Fa’idan nuna girmamawa da bambancin yana kawo zaman lafiya da haɗin kai ga al’umma, yana nuna jin daɗi da aminci, yana haifar da ci gaba a cikin al’umma, mutunta juna da jituwa, nuna girmamawa da bambance- bambancen mutane yana tabbatar da cewa kowa yana da karanta kuma yana taka muhinmiyar rawa a amfanin.

Abincin da mutane suke ci a safiyar duniya, yana bambanta ne daga ƙasa zuwa ƙasa bisa al’ada. Yanayı da al’adun mutanen guri. Ga wasu misalan irin abincin karin kumalon da ake ci a sassafe dabam-daban na duniya. Afrika, nijeriya:ana cin abinci irin su ƙosai da kunu ko kuma waina tare da miya, a wasu lokutan akan ci tuwo mai sauƙi da miya. Habasha wato kan (etofiya) kenen, ana cin injera, wani irin burodi ne mai laushi da ake yin shi daga tef, tare da kayan miya. Afrika ta kudu: Ana cin abinci kaman irin su fate da aka yi shi da masara. Asıya, Caina: ana cin dimsin, ana cin dimsin, wani irin abinci da ake haɗawa da nama, kifi, da ka. Indiya: Ana cin igili da sambar, abincin da akayi da shinkafa da kayan miya, me ɗan zaki. Jafan: karin kumalo yana haɗawa da shinkafa, kifi, kwai da miya, miyar ana kiranta da (miyo suf ) Turai( ingila): Ana yin karin kumalo mai yawa wanda ke haɗawa kwai, nama, dankali da burodi. Faransa: Ana cin kosi, ko wani irin burodi mai laushi tare da kofi ko shayi. Italiya: Karin kumalo yakan kasance mai sauƙi kaman esfireso da wani dan biskit. Amerika: a Amerika karin kumalo yakan haɗa da siwit, fanke, kwai da nama. A kudancin Amerika kamar marziko ana cin abinci irin su takus da aka haɗa da kwai da wake, kudancin Amerika irin su Birazil, karin kumalo yakan haɗa da cafzin ƙaramın kofi da wani irin burodi mai laushi. Kulambiya: Ana cin abinci kaman irinsu arifas, wanda aka yi shi ne da masara. Larabawa da gabas ta tsakiya: Ana cin abinci kaman irinsu humus walafil da burodi nafita, hakan ana shan shayi mai zafi ko ruwan inabi. Karin kumalo yana bada kuzari don farawa da aiki a rana. Bambancin.

Hidimar al'umma, ita ce aiki ko ayyukan taimakon da mutum ko ƙungiya kan iya yi wa al’umma, ba tare da neman lada ba. Ma’ana ba tar da neman kuɗi ba. Wannan hidima tana nufin taimakawa wajen bunƙasa ƙasa ko kuma rayuwar jama’a, inganta yanayi ko kuma magance matsalolin da ke damun a’'umma. Abubuwan da ke cikin hidimar al’umma.taimakon ga mabuƙata, samar da abinci, tufafi ko wurin zama ga marasa galihu, da mabuƙat, gyaran muhalli, tsaftace guraren zama gyaran hanyoyi, da shukoki, shuka itatuwa don kyautata muhalli, ilmantarwa, koyar da yara, matasa ko tsofaffi ilimin boko, sana'a ko wasu kwarewa, taimakon lafiya, shirya ayyukan ba da taimakon kamar asibiti, kyauta, bayar da magunguna ko ba da jinin gaggawa. Tallaf, tallafawa makarantu, gina makarantu, gyaran azuzuwa, ko bayar da kayan karatu ga yara masu buƙata. Mahimmancin hidimtawa al’umma, yana inganta zaman lafiya da haɗin kai a cikin al'umma. Yana tallafawa wa’yanda ba su da ƙarfin samun abun yi. Da su...in suna da buƙata. Yana kawo cigaba da wadata a cikin al'umma. Yana koyawa mutane alhakin taimakawa juna, da kula da muhalli. Misalai Zaman shan ruwa ko gayya a cikin gari, taimakawa marayu ko marasa lafiya, shirya ayyukan horarwa, na sana'o'i ga matasa. Hidimar al’umma.hanya ce ta nuna kauna da kulawa ga al'umma. Kuma tana taimakawa wajen gina kyawawan rayuwa ga kowa.

Haƙƙin kanfanoni ga al’uma yana nufin hanyoyin taimako da kyautatawa da kanfononi ko cibiyoyi ke yi don bunƙasa jin daɗin jama’a da kyautata muhalli, wannan ba wai kawai wannna ba wai kawai kyautata wa jama’a ba ne ba domin samun riba har ma yana nuna yanda kamfanin ke da al’umma da muhalli a sauƙaƙe. Yana nufin, yana nufin hanya ce da kanfanonuwa ke amfani da ita wurin cigaban al’umma ta hanyan samar da ayyuka, kayayyaki da tallafi ba tare da tunanin riba ba kai tsaye. Abubuwan da kanfani ke yi wa al’umma su ne irin su kula da muhalli, rage gurɓatan muhalli ta hanyan amfani da kayan da ba sa cutar wa, tallafa wa al’umma, gina makarantu, asibitoci ko samar da ruwan sha me tsafta, ba da tallafi da marayu, bunƙasa ilimi, bayar da kayan karatu, tallafin karatu ko horar da mutane akan sana’o’I, inganta ma’aikata, samar ma ma’aikata yanayi me kyau da inganta albashin su. Kula da lafiyan ma’aikata da kuma iyalansu, gudunmawa da cigaban al’umma, taimakawa wajen gina gidajen ruwa ko ayyukan wutan lantarki. Mahinmncin su yana taimakawa al’umma samun cigaba mai ɗaurewa, haifar da kyakyawan suna da kanfani, a idon jama’a, yana ƙarfafa haɗin kai tsakanin kanfani da al’umma, yana rage illoli da ayyukan kanfani ze iya haifarwa wa al’umma ko mutane, musali kanfanin me sarrafa mai yana iya gina makaranta a garin da yake aiki, kanfanin yana iya ɗaukan nauyin horas da matasa don rage zaman banza, hanya ce da ke haɗa riba da alhakin kula da jama’a da muhalli wanda ke haifar da cigaba da amfanin kowa da kowa.

Iyali mai faɗi, yana nufin tsarin iyali wanda ya haɗa da mutane fiye da iyaye, da ‘ya’ya kawai. Wannan ya ƙunshi dangi na kusa dana nesa, kamar manyan iyaye ma’ana kakkani, kaka da kakkani, ‘yan uwa na jini, yaya, dan uwa, da ‘yar uwa da sauran ‘yan dangi waɗanda basu da zama, basu da zama a cikin gida guda, amma suna da alaka ta jini ko al’ada. Abubuwan dake ciki iyali mai faɗi, manyan iyaye, kaka, da kakkani, suna ɗaya daga cikin mafi girm,a cikin tsari iyali mai faɗi. Suna taimakawa wajen tarbiyya da koyar da al’adu. ‘Yan uwa, wa’innan ya haɗa da yayyi ɗan uwa da ‘yar uwa, suna da rawar da suke takawa wajen taimakawa raguwa goyon bayan juna. ‘Yan dangi na nesa: a cikin iyali me faɗi, akwai kuma wasu ‘yan dangi na kusa kona nesa, kamar ‘yan uwa daga ɓangaren mahaifa, ko ‘yan uwa na jini da suke cikin al’umma. Magajimai: a wasu al’adu magajinai, ko kuma mutanen da daga ƙabila ko daga wasu dangi suna shiga cikin iyali mai fadi, wanda ke kara ƙarfafa haɗin kai. Mahimmanci iyali mai faɗi: suna taimakon juna, iyali mai faɗi yana bada damar samun taimako daga dangi da yawa, musamman a lokacin, lokutan buƙata ko matsaloli. Tarbiyya da al’ada: yana taimakawa wajen koyar da yara al’adun gargajiya da tarbiyya daga manyan iyaye da sauran ‘yan dangi. Zaman lafiya: Ta hanyar haɗin kai da juna, iyali mai faɗi yana ƙarfafa haɗin kai da zaman lafiya tsakanin dangi. Taimako a harkokin kuɗi da ayyuka: misali a wasu ƙashen da al’adun lokacin bukukuwa ko ayyukan gida dukkan iyalai daga dangi me faɗi suna haɗuwa domin yiwa juna, taya juna wannan aiki. A lokacin damuwa ko wahala: Dangi mai faɗi yana taimakawa wajen shawo kan matsaloli, dangi mai faɗi yana bada damar haɗin kai, taimako da goyan baya daga dangi da yawa, wanda ke taimakawa wajen gina al’umma mai ƙarfi da zaman lafiya.

Harhawan farashi, yana nufin yanayi da farashin kayayyaki da ayyuka ke ƙaruwa cikin sauri a cikin tattalin arziki, wanda hakan ke haifar da raguwa a cikin ƙiman ƙudi, wato idan a hauhawan farashi ya faru kuɗin da mutum dake dashi zai rasa darajarsa, wanda ke nufin za a iya siyan ƙasa da abunda aka saba. Abubuwan dake jawo hauhawan farashi: ƙarin buƙatan kayayyaki da ayyuka. Idan buƙatan kayayyaki ko ayyuka yafi ƙarfin abinda ake samarwa, hakan na iya haifar da hauhawan farashi. ƙarin farashin kayayyaki na waje, idan farashin kayayyakin da ake shigowa dasu daga ƙasashen waje ya tashi, kamar mai ko abinci, hakan zai kawo hauhawan farashi a cikin ƙasar. Kuɗaɗen kasuwanci da bankuna, idan bankuna suna buga kuɗi mai yawa, ko kuma suna bayar da rance cikin sauƙi hakan na iya rage ƙimar kuɗi da kuma haifar da hauhawan farashi. Hawan farashin kaya a cikin gida: idan kamfanonuwa ko masu sayar da kayayyaki suna ƙara farashin kayayyakinsu, ba tare da ƙara sabbi ko inganci ba zai haifar da hauhawan farashi. Illolin hauhawan farashi: raguwar ƙiman kuɗi, idan farashin kayyayaki ya tashi kuɗin mutum zai rasa darajansa, kuma zai iya rasa iya siyan kayayyakin da yake so. ƙalubale a harkokin kasuwanci: Kasuwanci yana fuskanta ƙalubale wajen tsara farashi da kuma kasuwanci, musamman idan hauhawan farashi ta tashi fiye da yadda ake tsammani. Ragowar dama ajiya: idan hauhawan farashi ta tashi, mutane suna ɗaukan matakin amfani da kuɗi a maimakon ajiyewa, saboda ƙaruwar farashi yana rage ƙimar kuɗi. Yadda za a magance hauhawan farashi: kula da kasafin kuɗi, ƙarfafa samar da kayayyaki, kula da bankuna. Hauhawan farashi yana taka muhimmiyar rawa a cikin tattalin arziki kuma yana sarrafa shafar yadda mutane ke gudanar da rayuwarsu da kuma yadda kasuwanci ke tafiya da ayyukan yi.

Shashin bada ayyuka na bai ɗaya, yana nufin ɓangaren tattalin arziki wanda ba a tsarashi cikin tsari na hukunc, hukumomi, ko gomnati ba. Wannan shashin yana ƙunshe ne da ayyukan da basu da rijista ko takardar shedar doka, kuma yawanci basu cikin tsarin biyan haraji ko samun lasisi. Abubuwan dake cikin shashin bai daya. Kasuwanci na gida: yawanci kasuwancin da aka gudanar dashi a cikin unguwani ko kasuwani na ƙauye da basu da lasisi ko rijista, kamar saida kayan miya da kayan sawa. Masu sana’a: masu sana’o’i kamar masu ɗinki, masu gyaran mota, ko masu aikin gini da basu cikin tsarin hukomomi ko biyan haraji. Ayyukan taimako: ayyukan, kaman kula da yara, ko tsoffafi a cikin gida ba tare da rijista ko lasisi ba. Kasuwancin kan layi: ma’ana wadda ake yi a yanar gizo, kasuwancin da ake yi ta intanet, kamar sayar da kayayyaki, ko hidomomi a shafukan yanar gizo ba tare da biyan haraji ko samun lasisi daga hukomomi ba. Muhimmanci sashin bai ɗaya: Samar da ayyukan yi, shashin bai ɗaya yana taimakama wajen samar da ayyuka da dama, ta, kamar da dama wajen samun kuɗin shiga ga mutane da dama, musamman a ƙasashe masu tasowa. Ci gaban tattalin arziki: Koda yake ba’a san wannan shashin sosai ba, yana taimakawa wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasa da samar da kayayyaki ga ayyuka masu sauƙi. Rage talauci: yana bawa mutane damar samun riba daga ayyukan da zasu iya, wanda hakan yana taimakawa wajen rage talauci. Matsalolin dake da da’awa a shashin bai ɗaya: rashin tsari da dokoki, rashin inganci da tsaro, rashin biyan haraji. Misali wani mutumin yana iya sayar da kayan abinci ko kayan sawa ba tare da biyan haraji ko samun lasisi ba. Wannan na ɗaya daga cikin shashin bai ɗaya. Shashin bai daya, yana da matuƙar muhimmanci ga tattalin arziki na ƙasashe da dama, musamman a ƙasashe masu tasowa, amma yana buƙatan kulawa da tsare-tsare na gomnati don tabbatar da ingancin da zaman lafiya.

Muƙamun waƙa a cikin al’umma yana da matuƙar mahimmanci saboda tana taka rawa mai girma a cikin al’adu, zamantakewa, da kuma tattalin arziki. Waƙa tana taimakawa wajen isar da saƙƙoni, haɓaka jin daɗi, da kuma haɗa mutane daga sassa dabam-daban na rayuwa. Taimakawa wajen hada kan al’umma, waƙa na iya haɗa kan mutane daga ƙabila, addini ko kuma al’adu dabam- dabam, yana basu daman jin daɗin juna da jin cewa suna cikin al’umma guda. Kyakkyawan hanya don isar da saƙoni: waƙa tana da ikon isar da saƙoni ko tunatarwa ga al’umma cikin sauƙi. Waƙoƙi da suka shafi zamantakewa, siyasa ko kuma ƙa’idado na iya sauƙaƙa fahimtar batutuwa da dama. Misali, waƙoƙin da suka shafi zaman lafiya, adalci ko tashi daga talauci na iya haskaka wasa mahimman batutuwa a ciki al’umma. Haɓaka lafiya da jin daɗi: waƙa tana taimakawa wajen rage damuwa da haɓaka jin daɗi. Suna da tasiri sosai wajen kawo kwanciyar hankali da taimakawa wajen motsa zuciya. Taimakawa a ilimi da tarbiyya: waƙa nada amfani wajen koyar da yara ko matasa al’adun gargajiya, tarehin kaƙa, ko mahimman darussa na rayuwa. Motsawa da farin ciki. Waƙoƙin da akayi don nufi motsa jiki, ko jin daɗi, suna taimakawa wajen ƙara kuzari da yiwa jiki aiki. Ci gaban al’adu: waƙa tana ƙunshe da al’adun gargajiya na kowani yanki ko ƙabila, ta hanyar waƙoƙi al’adu suna wanzuwa da kuma ci gaba. Tasiri a tattalin arziki: waƙa na taka muhimmiyar rawa, wanjen bunƙasa tattalin arziki ta hanyar samar da ayyuka a masana’antar kiɗa nishaɗi. ƙarfafa harkokin siyasa da zaman lafiya: waƙa tana taka muhimmayar rawa wajen yin tasiri a harkokin siyasa, ta hanyar yin amfani da waƙoƙin siyasa don yin gwagwarmaya, ko tuni da damuwa. Waƙa tana tai, tana taka muhimmayar rawa wajen gina al’umma mai kyau, haɗin kai da kuma ci gaban zamantakewa, ta hanyar nishadi, ilmantarwa, da isar da saƙonni.

Mahimmancin tafiya yana da matuƙar tasiri ga rayuwar mutum, da kuma ci gaban al’umma bakinta daya. Tafiya na iya habaka ilimi, sadarwa, da fahimtar duniya, wadda ke taimakawa wajen ci gaban mutum da al’umma. ƙara ilimi da ƙwarewa: tafiya naba mutum damar koyon abubuwa sabbi game da al’adun wasu ƙasashe ko yankuna, wannan yana taimaka wajen fahimta tsarin rayuwa da al’adun wasu, wanda ze iya haifar da kyakkyawan fahimta da girmama bambamcen dake tsakanin al’umma. Inganta fahimtar duniya: tafiya na taimakawa wajen fahimtar duniya da tsarin al’umma mabambamta, wanda yana ƙarfafa girmama bambamce-bambamce a cikin zamantakewa da kuma haɓaka haɗin kai a duniya. A yayin da ke tafiya, yana samun dama don ganin yadda sauran mutane ke rayuwa da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta. ƙara ƙwarewa a harkokin sadarwa: tafiya na inganta ƙwarewar sadarwa, musamman idan mutum yana tafiye-tafiye zuwa ƙasashen da ba a saba magana da haraɓe ɗaya ba, wanna na koyama mutum yanda zai yi mu’amala da mutane a cikin yana yi na daban-daban, yana taimakawa wajen koyon sabbin harsuna ko inganta dan harshe da aka riga aka sani. Buɗa sabbin hanyoyin kasuwanci da zaman lafiya: tafiya na taimakawa wajen buɗe sabbin hanyoyin kasuwanci da kuma fahimtar dama da ƙalubale a kasuwanci da sauran fannonin tattalin arziki. Samar da ƙarin damar ci gaba: tafiya zuwa wuraren da aka fi son yin aiki ko kasuwanci na iya ba mutum damar samun sabbin damarmaki ko kuma haɗu da waɗanda za su iya taimakawa wajen cimma burinsa. Rage damuwa da hutu: tafiya na taimakawa wajen rage damuwa da haɓaka jin daɗi. Fahimtar al’adun wasu mutane: tafiya naba mutum damar koyo daga, game da al’adun wasu ƙasashe ko yankuna. Ci gaban zaman lafiya da haɗin kai: tafiya taimakawa wajen ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kai tsakanin ƙasashe da al’ummai. Tafiya na taimakawa wajen samun sabbin gogewa, ƙwarewa da ilimi wanda zai amfanar da mutum da al’umma baki ɗaya, haka kuma yana inganta zamantakewa, ƙarfafa fahimtar juna da haɓaka zaman lafiya a cikin duniya.

Shiga ƙungiya ko al’umma a jami’a yana bada damar samun ƙwarewar jagoranci. A yayin da ka ɗauki matsayin jagoranci ko mai gudanar da wata aiki zaka iya koyo yadda ake tafiyar da aiki, da kuma tsarun ayyuka. Samar da damar sadarwa ko kuma saduwa ga sabbin mutane: shiga Samar da damar saduwa da sabbin mutane: shiga ƙungiyoyi yana baka damar haɗuwa da sabbin mutane daga sassa dabam-dabam na rayuwa, wanda zai kara haɗin kai da fahimtar juna. ƙara ƙwarewa da fasaha: shiga ƙungiyoyi yana taimakawa wajen inganta ƙwarewarka a fani dabam-dabam. Misali, idan ka shiga ƙungiyar da ke kula da wasannin zaka iya ƙwarewarka a fanin wasanin ko motsa jiki. ƙarfafa harshe da sadarwa: ta hanyar shiga ƙungiyoyi zaka inganta ƙwarewarka wajen sadarwa da mutane a cikin yanayi dabam-dabam, wannan na taimaka maka wajen ƙirƙirar ƙwarewar sadarwa me kyau. ƙarin ilimi da bunƙasa rayuwa: shiga ƙungiyoyi na iya ƙara ilmanta da kai a fannoni na musamman, wasu ƙungiyoyi suna gudanar da taruka horo ko kuma ayyukan da suka shafi musamman al’umman kasuwanci, ilimin kimiya ko kuma fasaha. Samun damar aikin ƙungiya: a cikin ƙungiya zaka samu damar aiki tare da mutane, a matsayin ƙungiya don cimma burin da kuma manufa guda. ƙara ƙwajin kai da tabbatar da kai: shiga ƙungiya yana taimaka maka fahimtar kanka da kuma ƙarfafa tunaninka. Ci gaba da girmama haƙoƙin juna:a cikin ƙungiyoyi ɗalibai suna koyon yadda za su yi aiki tare da juna, girmama ra’ayoyin juna, da kuma haɗin kai, don cimma wani buri na musamman. ƙirƙiran hanyoyin aiki na nan gaba: shiga ƙungiya a jami’a na zama hanya mafi kyau da zaka sami da zaka samu daman aiki anan gaba. Nishaɗi da jindaɗi: ƙungiyoyi a jami’a suna bada damar jin daɗi da nishaɗi, yawanci ƙungiyoyi suna shirya bukukuwa, wasannin, ko taruruka na jin daɗi, wanda zai baka damar shaƙatawa daga karatun da kake, ko kuma nishaɗantar da kanka. s

Tsaron aiki yana nufin tabbatar da cewa, ma’aikata suna aiki a cikin yanayi me lafiya wanda ke kare lafiyarsu da jin daɗinsu. Wannan yana da matuƙar mahimmanci wajen guje wa haɗura, rauni ko mutuwa a wurin aiki. Kare lafiyar ma’aikata, tsaran aiki yana tabbatar da cewa an kare lafi a kare lafi; an kare lafiyan ma’aikata ko kuma ma’aikata suna a cikin yanayi me lafiya wanda ke kare lafiyarsu da jin daɗinsu. Kare lafiyar ma’aikata tsaran aiki na ta ma’aikata na buƙatar samun kayan aikin da suka dace da aikin da suke yi domin guje wa haɗari kamar yankan fata ko ƙonewa, inganta kayan aiki, tsaron aiki yana tabbatar da cewa dukkan kayan aiki da na’urorin da ake anfani da su a guraren aikin suna a cikin yanayi me kyau. Horan tsoron aiki, ma’aikata na buƙatar samun horo a kan tsaron aiki ta yadda za su san yadda za su kare kansu daga haɗari Haka nan, suna koyan yadda za su yi anfani da kayan aiki cikin tsaro kuma yadda za su tunkari yanayi me haɗari. Kayan aiki na kariyan lafiya a wuraren aikin da ake a; a guraran aikin da ke da haɗari ana anfani da kayan kariya kamar takalma masu kariya, huruna, safar hannu da ag da guggo da ƙyallan fuska don kare ma’aikata daga haɗura. Duba lafiya a guraran aiki, tsaron aiki yana nu yana nufin duba lafiyar ma’aikata a kai a kai dan ganin ko suna cikin ƙoshin lafiya ko kuma suna fuskantan matsalolin da za su iya zama haɗari. Tsaron muhalli, a cikin tsaron aiki yana da mahimmanci a kula da muhalli wanda ma’aikata ke aiki a cikin shi. Tsaran gaggawa da temako idan wani abu ya faru kamar haɗari ko rauni, yana da mahimmanci a kasance da tsaron gaggawa wanda ze na da temako cikin sauri. Sadarwa da rahotan matsaloli, tsaran aiki yana buƙatar cewa, ma’aikata su sanar da masu kula da su idan suna ganin wani haɗari ko matsala a gurin aiki. Tsaran aiki yana da mutuƙar mahimmanci wajen tabbatar da cewa, ma’aikata suna aiki a cikin yanayi me kyau da lafiya.

Dalilan dayasa ya kamata ka shiga ƙungiyoyi da al’umma a jami’a, suna da matuƙar tasiri wajen haɓaka ci gaban mutum a cikin jami’a, da kuma taimakawa wajen gina kyakkyawan ƙwarewa da haɗin kai tsakanin ɗalibai. Haɓaka ƙwarewar jagoranci: shiga ƙungiya ko al’umma a jami’a, yana baka damar samun ƙwarewar jagoranci, a yayin da ka ɗauki matsayin jagoranci ko mai gudanar da wata aiki, zaka iya koyo yadda ake tafiyar da aikin yin jagoranci da tsara ayyuka, wannan ƙwarewa na iya taimakama ka wajen samun damar aiki anan gaba. Samar da damar saduwa da sabbin mutane: shiga ƙungiyoyi yana baka damar haɗuwa da sabbin mutane daga sassa dabam-dabam na raye, wanda zai kara haɗin kai da fahimtar juna. ƙara ƙwarewa da fasaha: shiga ƙungiyoyi yana taimakawa wajen inganta ƙwarewarka a fani dabam-dabam. Misali, idan ka shiga ƙungiyar da ke kula da wasannin zaka iya ƙwarewarka a fanin wasanin ko motsa jiki. ƙarfafa harshe da sadarwa: ta hanyar shiga ƙungiyoyi zaka inganta ƙwarewarka wajen sadarwa da mutane a cikin yanayi dabam-dabam, wannan na taimaka maka wajen ƙirƙirar ƙwarewar sadarwa me kyau. ƙarin ilimi da bunƙasa rayuwa: shiga ƙungiyoyi na iya kara ilmanta da kai a fannoni na musamman, wasu ƙungiyoyi suna gudanar da taruka horo ko kuma ayyukan da suka shafi musamman al’umman kasuwanci, ilimin kimiya ko kuma fasaha. Samun damar aikin ƙungiya: a cikin ƙungiya zaka samu damar aiki tare da mutane, a matsayin ƙungiya don cimma burin da aka sa a gaba, wannan yana taimakawa wajen inganta ƙwarewarka a aikin haɗin kai da kuma tsara ayyuka tare da sauran mutane. ƙara kwajin kai da tabbatar da kai: shiga ƙungiya yana taimaka maka fahimtar kanka da kuma ƙarfafa tunaninka. Ci gaba da haƙoƙin juna, da girmama haƙoƙin juna:a cikin ƙungiyoyi ɗalibai suna koyon yadda za su yi aiki tare da juna, girmama ra’ayoyin juna, da kuma haɗin kai. Shiga ƙungiyoyi da al’aumma a jami’a yana bada dama don haɓaka ƙwarewarka, ƙirƙirar sabbin haɗin kai da kuma abokai, da kuma samun dama don gina kyakkyawan ƙwarewa ta jagoranci, sa, sadarwa da aiki haɗin kai.